maraj bujn karoo ak sehtu bu am lampa.

Layti tibale talal dem basi nganaw hale bu jigeen bi nung ko leta ak mees bu nuul mogi bona nopam bi bona yu bari def si ay jaaru yu seew.

ki mogi tiyeh epons ginde ribe purdarsakanam bi munge ame karton piza butege munge ame butale bu am kuber b nuul bu am dew ci bir.

li zembalah , zemba muga pinturr kanaam mamm b bu keex takax aii pextarr ak mosoh bu hoxah si bobamm b , deff aii kowarr dafaii topp di fejax

Aii haleeh yu goor , yu toog di bi daah , num yukeh def exameh guuh nekaah keeh toog si tabulaam ak tokoom di deef senn raak kuuh neekah sekah si kaitam di bendah.

Yohos, sosi yohos bun toga, ak pompiterr, nyungi dogat tamateh bi woraleko, ak cacumba bi woraleko, ak hxobu salat bi woraleko.

Daala yolu nuul kukeet yu nuul yu aam naar yi boom yenen charah yageh feng si ganow kukeet bi ngon ko teg c tabal charah yu aam kukeet la.

Garab, karton ngii garab bu tehgeh, garab gui dafa dimbaleh ku am gastric.

wanak buñ defar bem rafet def ay karoyu bari kuloor def nyari seetu def ñaari bool bu am pompe foy raxasa sa loxo bi.

Xale bu jugeen mbaagi solu roobax taka mu suuram bu veetax tek ci kaala bu xonxa am tama buy feen ci ganaaw ak mbaxana pol ak lampa lampicarosin buy feen mu taxawsi.

Mangoru bu hu vertah bu norut mung si gooi bi hopi mangoru yageh feeng mogi vertah yena si hoop yagi pondeh magoru bi noragut.

Iiiy gigain nju ngi tok, dii setan, njehleh ngi sol lunett, kenah kaa ngi fobb halel, kiileh ngi kaalaw wu, kenen kaa ngi tiyeh telefon dii wakh di chi wakh, njarr njaah ngii sol lunett, njehnen nja ngy takah mask.

Dalaa bu nyeoul diwoneh wechin yuu dorreh ce kawaam, am kokeet yuu gataah, dalil bi goor monnako sol jigeen munako sol.

Li leh njur wakh jag fruit, dafa am njam bu bari bu neka chi birr, eyy hoohh, hoohh yi nak dangkoh dae dindi, dankoh dae haarr nga dindi kor, nga bakhal hoohh yii, amut horli.

Pitcha baangeh naaw, pitcha bi dafa melni japah na jeun, dafa japah jeun bu ndaw, mung chi kaw ndokh bi chi kaw geuch bi, di naaw, am dunha yu wekh ak iiy dunha yu.

lali hangha ,bunj derfaar beh pareh tekko ce suuf, nijnyi defa tehda purr fehluu.

karonn rab kartonni garab bimu ngi am binda binda amna clor bu weex amna lu verta amna lu bulo ngi teg kartoŋi ci kow taabu bu weex

Butehli deww bu bopuu bi pombeh la dino tiyeh di nko pompeh, mugeih am dewwi bopaa, deww bi ce birr deww bu bulo la mugeih am nyehtti lampa yu tahaweh ce boram.

daala bu goor bu sokola.

Tabul bu sohkula ak ayyi toguu yuu barri nyewko woorr.

motor bu veerta ak bu nehtteh yuu tahow ce garage bi.

Iiiy kudu lehku kaii bu haleh, haleh bu dorrr di leka, kudu lehku kaii len kor jokh njarr yu bleu ak njarr yu vertah.

Keitu tass kaii khibarr cha Gambia, di woneh kanami kenah chi gaii yii johnganteh pur jeul tohgu, president bii pur tokk, neka njjiti rewi Gambia.

Mungeh woneh fetel yu yaga yi sun maamy njekehyi dan jefoo mungeh woneh tatti pereh bi ak ay tatti guuy yu magg.

Haleh bu goor bi bageih kontan, solmbuba bu bulo ak tubeihyi bu nyeoul nehka ce estaad bi.

Taabul bu weer ak ay toogu xanxa nyun ko defareh xanxa si kaw nyun ko deff nyun ko deff weer taabul bii nga aam nyeenti jurom nyeenti toogu

Tabulu lekex kai bu neex si tatux teraax bi nu gux terra seex diwaja em aii kenn yu fa yew togg bul legax , kuduh , furrset ak pakeh tekeh bugux defarr bam baah .

Aye boole mango yu nurr, nugi refet nurr se tate guuye lanu dok nu aje ku tek ku aye mango yu refet te nurr.

Aiiy taati guiiy yu guda, mungeh wohneh gejj bii, dii wohneh aiiy corrigate yu honha ak corrigate yu dd.

Fii minge wane juma jugana mak si Banjul sorol baca kaw minge faaj tax ya nge faaj korget yu xongxa yeg korget yu werta ya nge faaj talibi minge faaj

tokgu wench bu houka.

feeri kehreng la

Haleh yu goor yangeh def jonganteh, kena ki yangeh sol daala bu honxa, sot yu blue ak mbuba yu blue, kena ki yangeh tahaw lem lohowam mu sol tubeh bu guda bu nyul ak mbuba bu nyull.